Ombaanga yoStandard bank otayi gandja ompito kwaamboka yehole omathigathano gokuhinga oombasikela, aahingi mbaka nenge aakuthimbinga otaya ka mona ngaa iimaliwa ngaa yilipo yontumba.

Uuna aantu ya pewa oondjambi dhawo, ohaya ka pungula nduno iimaliwa yawo koombaanga dha yooloka. Iimaliwa yawo ohaye yi longitha wo okukonga oompumbwe dhawo ndhoka taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dha kehe esiku.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja omayakulo moka aalongithi yawo taya vulu okutumina aantu yalwe iimaliwa, nonando aantu yalwe mboka ihaya longitha ombaanga yaVenduka.

Uuna aantu ya mono iiniwe yawo ohaya kalanda nduno iikulya yawo oshoka oyili yimwe yomiinima mbyoka yapumbwa. Aantu ohaya landa nduno uusila, iiyelelwa niinima yimwe mbyoka yagwedhwa po.

Aanafaalama oyendji mboka haya kunu iimeno mwa kwatelwa iikwamboga niiyimati, ohaya ka landitha iilikolomwa yawo uuna ya pi , yo taya mono mo oshimaliwa shawo shoku ikwathela, oshowo shoku ka futa ya kununune ishewe.

Aantu ayehe oyapumbwa iimaliwa monkalamwenyo dhawo, oshoka iimaliwa oyo haya longitha okulanda oompumbwe dhawo moositola. Iimaliwa yawo oha ye keyipungula koombaanga opo yaalande iinima mbyoka inaayisimana.

Momasiku gamwe ngoka ga tothwa mo kombaanga yotango yopashigwana (FNB) aalongi mboka haya longo mombaanga ya FNB ohaya ende moshigwana taya gandja iinima ya yooloka ngaashi iikulya.

Uuna aantu ya futwa iiniwe yawo kiilonga hoka haya longo ohaya ka pungula iimaliwa yawo koombaanga. Manga inaaya pungula iimaliwa yawo ohaa landa nduno oompumbwe dhawo niinima wo yilwe mbyoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka aantu ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo, aantu oha ya pungula iimaliwa yawo koombanga dha yooloka. Uuna iimaliwa yawo ye yi pumbwa oha ye ke yi talako nduno koombanga opo ya vule oku kalanda oompumbwe dhawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa moonkalamwenyo dhawo dha kehe esiku oku landa oompumbwe dhawo. Aantu yamwe ohaya ka futa omikuli dhaantu ndhoka ya kuthile. Oompumbwe dhawo ngele yedhi landa ohaya ka pungula nduno mbyoka tayi hupu po, taye ke yi pungula koombaanga.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka aantu ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dha shaasiku. Aantu ohaya mono iimaliwa uuna ya longa iilonga yawo yi ili yi ili. Iimaliwa yawo ohaye yi pungula koombaanga dha yooloka, opo ye yi longithe owala uuna ye na shoka ya pumbwa.

Ombaanga ya Venduka otayi gandja ompito kaalongithi yawo opo ya kale taya mono omayakulo go pa mbaanga okupitila moongodhi dhawo , ta yeshi ningi yoyene uuna ya pumbwa omayakulo ngoka inaga pumbwa naana okuka talwa kombaanga.

Ombaanga yoStandard Bank oyi na omalandithilo , omalandithilo ngaka kage shi owala gakehe gumwe , ihe ogaa mboka ye na oohauto dhi na omagulu ga kulupa , ngoka inaaya hala we noye wete kutya itaye kega longitha we.

Aantu ngele yafutwa oondjambi dhawo kiilonga yawo hoka haya longo ohaya yi nduno moositola opo ya kalande oompumbwe dhawo niinima wo yilwe ngaashi oothewa, iikutu, iikulya nayilwe wo yagwedhwa.

Kakele komayakulo gamwe ngoka ombaanga ya Nedbank hayi gandja, ombaanga oyo tuu ndjika otayi kunkilile aalongithi yawo yaa ninge iihalanwa yaantu mboka haa kengelele aantu yalyepo iimaliwa yawo.

Aantu oya pumbwa iimaliwa moonkalamwenyo dhawo oshoka iimaliwa ohaye yi longitha okukonga oompumbwe dhawo dha yooloka. Ohayi longithwa okufuta iinima mbyoka ya pumbiwa moositola uuna taa landa yo taye yi pungula kombaanga.

Uuna aantu ya futwa oondjambi dhawo kiilonga yawo hoka haya longo, ohaye kiikongele nduno oompumbwe dhawo dhoka yapumbwa . Aantu ohaya ka landa nduno moositola, taya landa iinima yawo mbyoka ya panda mo , yo taye yi futu.

Aantu oyendji ohaya ka longa yo taya futwa iimaliwa yawo. Iimaliwa yawo ohaye yi longitha okulanda oompumbwe dhawo. Iimaliwa yawo yilwe mbyoka ya hupa po konima sho ya landa oompumbwe dhawo, ohaye ke yi pungula koombaanga.

Aantu ohaya ka landa oompumbwe dhawo dha yooloka moostola. Iimaliwa oyo hayi longithwa oku futa oompumbwe ndhika, oompumbwe ndhika ongaashi iikulya, iikutu, omeya noshowo yilwe ya gwedhwa po.

Konima ngele aantu ya pewa iimaliwa yawo ohaye kiilandela iipumbiwa yawo yomomagumbo ngaashi oosikopa kwaamboka haye dhiningi oompe nawa dho odhina ongushu yagwana nawa, manga yena iimaliwa inaaya konga iinima yimwe mbyoka inaaya pumbwa naanaa.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka aantu ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo. Iimaliwa oha yi longithwa okulanda oompumbwe, iimaliwa oha yi pungulwa koombaanga opo aantu kaayeyi longithe miinima mbyoka inaa yeyi pumbwa.

Uuna aantu ya futwa iiyemo ya wo kiilonga ya wo hoka haalongo, aheye kiilandela iinima ya wo ngaashi omatyofa noompumbwe dhawo dhiipundi opo ya vule okukala ya longitha iimaliwa yawo nawa ngaashi tashi vulika, yo kaya kalande iinima yakulupa uuna kayelimo nawa moondjato.

Aantu ngele yamono oondjambi dhawo hoka haya longo, ohaya kalanda nduno iinima ya yooloka, mbyoka tayi vulu okumonikitha nawa omagumbo gawo, ngaashi uumeno mboka uushona, noongala.

Ombaanga yaVenduka otayi kunkilile aalongithi yawo, opo kaa iyadhe muulingilingi mboka hawu ningwa kaantu mboka haya kengelele aantu, nelalakano lyokukutha po iimaliwa yaantu mbyoka ya longwa kooyene.

Omashofa niitaafula, oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi landwa kaantu uuna ya futwa kiilonga yawo hoka haya yi. Ohaye yi landa oshoka, oyo yimwe yomiipumbiwa mbyoka ya pumbwa momagumbo gawo.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja omikuli kaanasikola mboka inaya gwanitha iimaliwa yokwiifutila omayilongo gawo. Iimaliwa mbika ohayi kafutwa una omuntu amana okwiilonga.

Oosikopa nomalyofa, oyo yimwe yomiinima mbyoka aantu yapumbwa momagumbo ngawo. Omatyofa ohaga longithwa okukutumba, oosikopa omomoka aantu haakwatele iinima yawo. Aantu ohaakalanda oosikopa uuna yafutwa kiilonga hoka haalongo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB otayi gandja omikuli kaanafaalama mboka ya hala okutotulula iinamwenyo yawo mbyoka yasa po ya kalandulule yimwe nenge yaka lande ayihe mbyoka taya pumbwa.

Opu na omiti dhimwe ndhoka hadhi kuthwa iipilangi. Ohadhi adhika momakuti dho omile na ohadhi kuthwa iipilangi yoku tungitha omagumbo. Aantu oha ye keyi landa nduno uuna yahala okutunga omagumbo gawo.

Iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo oshowo okufuta iinima yilwe mbyoka ye yi pumbwa. Aantu ohaya pungula iimaliwa yawo moombanga.

Ombaanga yoNedbank otayi kunkilile aalongithi yawo, opo yi ilonge okukwata nawa iimaliwa yawo, unene tuu uuna taa landa ompumbwe dhawo. Otayi kunkilile aalongithi yawo opo ya kale haa landa iinima yoondando dhi li pevi.

Aantu oha yayi koositola nokomahala gamwe hoka ha kushingithwa iinima ya yooloka mbyoka tashi vulika ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo. Iinima mbika ohayi kalandwa niimaliwa yawo mbyoka aantu haya futwa ngele yalongo iilonga yawo ya yooloka.

Aantu oyendji ohaya yi kiilonga yaka longe iilonga yawo ya yooloka, uuna ya mana okulonga iilonga yawo mbika ohaya futwa oondjambi dhawo iimaliwa yawo ohayeyi pungula koombanga.

Ombaanga yotango yopashigwana, ano FNB, oyina onkundana ombwaanawa, yu ukilila kaakokele mboka haya longitha ombaanga yo FNB.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhaantu dhakehesiku. Aantu ohaya longitha iimaliwa okufuta iinima mbyoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo nosho wo okulanda oompumbwe dhawo ndhoka itaaya vulu okukala kaayena.

Ombaanga yoNEDBANK ohayi gandja oondjo kaa longithi yawo. Oondjo ndhika ohadhi pumbwa oku futwa konima yomasiku gontumba, ngoka ombaanga naangoka a pewa oshimaliwa shika tayi ikundu.

Uuna aantu ya futwa oondjambi dhawo kiilonga hoka haya ka longa ohaye kiilandela oompumbwe dhawo ndhoka ya pumbwa momagumbo. Dhimwe dhomoopumbwe ndhika ongaashi oombete, noosikopa niitaafula.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka aantu yapumbwa moonkalamwenyo dhawo. Aantu ohaya futwa oondjambi dhawo uuna ya longa, iimaliwa yawo ohaye keyi pungula koombaanga dhayoolokathana, opo yayande okuyi longitha miinima mbyoka iinayi simana.

Aantu ohaya longitha iimaliwa moonkalamwenyo dhawo. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhaantu. Iimaliwa ohayi futu wo omikuli kwaamboka yakutha omikuli koombaanga.

Aaniilonga ngele ya mono oondjambi dhawo, ohaya landa iinima ayihe mbyoka ya pumbiwa momagumbo gawo. Aantu yamwe mboka ye na oombwa onga iinamwenyo taya tekula momagumbo, ohaye dhi landele uugumbo uushona moka tadhi kala tadhi lala.

Uuna aantu yapewa oondjambi dhawo komahala hoka hayalongo ohaya ka landa oompumbwe dhawo niinima yilwe mbyoka yapumbwa momagumbu gawo ngaashi iitaafula niinimawo yilwe yangwedhwapo, ohaya landa iinima mbyoka yapumbwa manga inaayalanda iinima ndjoka yahala.

Uuna aantu yafutwa kiilonga hoka haya longo ohayi landele nduno iinima mbyoka taya pumbwa momagumbo gawo. Ombete odho dhimwe dhominima mbyono yapumbiwa kaantu momagumbo.

Uuna aantu ya futwa oondjambi dhawo ohaye kiilandela iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa momagumbo gawo. Iitaafula niipundi oyo yimwe yomiinima mbyoka aantu haya tula momagumbo gawo opo omahala gawo ga kale taga monika nawa.

Uuna aantu yamono oondjambi dhawo kiilonga yawo, ohaya kutha iimaliwa yawo eta yayi koositola yakalande iipumbiwa yawo yomomagumbo. Iimaliwa yimwe ohaye keyipungula nduno koombanga, moositola omo hamu landwa oompumbwe adhihe.

Opu na iinima yimwe yopashinanena mbyoka aantu taya vulu oku ilandela una ya mono oondjambi dhawo kiilonga yawo. Iinima mbika ongaashi uutemba nuupomba wopashinanena wokwiiyoga koonyala.

Uuna aantu ya futwa iimaliwa yawo komahala hoka haya longo, oha ya ka landa iipundi yawo niitaafula moostola moka ha yilandithwa opo ya fale komagumbo gawo oshoka oyo yimwe yo miinima mbyoka ya pumbwa oku kala yili momagumbo.

Mombaanga nenge momayakulilo gopashimaliwa ohamu adhika iipundi mbyoka yatulilwapo aayakulwa nenge aalongithi yombaanga yakuutumbeko manga yategelela omayakulo gawo.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka aantu yapumbwa moonkalamwenyo dhawo dhakehe esiku. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe, nokufuta iinima yilwe ngaashi omikuli, kwaamboka yali yakutha omikuli.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo niinima woo yilwe mbyoka yeyi pumbwa. Mbyoka tayi hupu po ohaye yi pungula nduno koombanga opo kaaye yi longithe miinima mbyoka inaaye yi pumbwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB otayi gandja omikuli kaanafalama ayehe mboka ya hala okutotulula iinamwenyo yawo mbyoka yakanitha, ongele okondjala nenge pamwe ya adhika yeyi landitha po yoya hala ishewe okutotulula.

Uuna aantu ya mono iiniwe yawo komahala hoka haya longo ohaye ki ilandela nduno iinima yawo mbyoka ya pumbwa ngaashi iikutu, oongaku noondjato.

Aantu oyendji uuna taya ende iinano iile niihupi, ohaya ka lala komahala gopashinanena ngoka haga futilwa ano oohotela. Taya futu oshimaliwa opo yalale mo yo taya pewa iikulya nomulalo gwagamenwa.

Kakele ko mayakulo go pambaanga ngaashi oku pungula iimaliwa noshowo okugandja omikuli ombaanga yotango yopashigwana ano FNB, ohayi landitha woo oowili dhondilo, ndhoka dhali dhina ondilo unene etayedhi kulula dhininge ombiliha.

Uuna aantu yamono iiyemo yawo komailonga ngawo hoka haalongo ohaye kikongela oompumbwe dhawo dhayoloka moositola. Oompumbwe ndhika odha kwatelamo iikulya oothewa niinima woo yilwe.

Iimaliwa ohayi longithwa kaantu mokukalamwenyo kwa wo kwa kehe esiku . Okulanda oompumbwe dhawo noku futa woo iinima yilwe mbyoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo. Iimaliwa oha ye yi pungula noombaanga dha yooloka opo ye pungule ye ke yi longithe monakwiiwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omikuli kaanimuna mboka yi ilongekidha no yahala oku totulula omwaalu gwiimuna yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa opo ya vule oku landa oompumbwe dhawo ndhoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dha kehe esiku. Aantu ohaya pungula iimaliwa yawo koombaanga opo yaakane yikale ya gamenwa.

Aantu ayehe mboka yena oondjambi, ohaya ka pungula iimaliwa yawo mbyoka ya hupitha po konima yoku landa oompumbwe dhawo koombaanga. Iimaliwa yilwe, oha yeyi longitha oku landa oompumbwe dhawo, noku futa wo iinima yilwe mbyoka yeyi pumbwa.

Uuna aantu ya mono oondjambi dhawo komahala hoka haya longo ohaye kiilandela nduno iinima yawo mbyoka ya pumbwa momagumbo. Iinima mbika oya kwatela mo iipundi niitaafula, oshoka iinima mbika itayi vulu oku kala kayiimo megumbo.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi gandja omayakulo go pombanda kwaamboka haye yi longitha na oyena oohauto, opo ya pewe omikuli dhokutonatela oohauto dhawo niimaliwa mbyoka taya pewa kombaanga. Yo taye keyi futa nale ngele ya mono.

Uuna aantu yafutwa iimaliwa yawo kiilonga hoka ya longo, ohaye kiikongela omaliko gawo ngoka yapumbwa . Aakulukadhi ohaya kakonga oondjato noongaku dhawo. Aasamane oyo haya landele aakulukadhi yawo .

Uuna aantu ya futwa iiniwe yawo kiilonga yawo hoka ha ya longo, oha ye ki ilandela nduno iinima yawo, mbyoka ya pumbwa momagumbo, ngaashi iimeno noongala, ndhoka hadhi longithwa opo ya monikithe nawa omagumbo gawo.

Nonando ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB hayi gandja omayakulo gopambaanga ohayi gandja wo omayakulo gamwe ngaashi oowili dhoka dhali dhina ondilo nohayedhi gandja koshimaliwa shopevi kwaamboka haa longitha ombaanga yawo.

Uuna aantu ya futwa oondjambi dhawo kiilonga hoka haya longo ohaye ki ilandela oompumbwe dhawo dha yooloka ngaashi iikulya noothewa. Oompumbwe dhawo ndhika ohaye ke dhi landa moositola yo taya kwashilipaleke kutya oye na iimaliwa ya gwana noku yi gwanitha.

Iitaafula oyo yimwe yo miinima mbyoka aantu haya landa uuna yapewa oondjambi dhawo kiilonga hoka haya longo. iitaafuka oya pumbiwa momagumbo oshoka aantu opo haya kwatele iinima yawo.

Uuna aantu ya mono oondjambi dhawo ohaye ki ilandela iipumbiwa yawo yomomagumbo . Mbyoka taye yi pumbwa itaayi vulu okukala kaayi mo momagumbo ngaashi iipundi niitaafula. Mbika oyo yimwe yomiinima mbyoka aantu haya ka landa uuna ya pewa oondjambi dhawo.

Ombanga yoNedbank otayi londodha aantu opo kaya gwile mokato kaa mboka haya kengelele aantu taya ti oya futa nande inaya futa taya gandja oombapila ndhoka dhaa na uushili.

Uuna aantu ya mono iiniwe yawo iilonga yawo hono haya longo, ohayii landele nduno iinima yawo mbyoka yapumbwa moonkalamwenyo dhawo, ngaashi oosikopa nosho woo iipundi.

Uuna aantu ya mono iiniwe yawo ohaya yi koondoolopa opo ya ka ye momalandithilo opo ya lande iikulya yawo noothewa dhawo noompumbwe dhawo dhilwe ndhoka taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja etseyitho kaalongithi yawo kutya omashina gawo ngoka haga nanithwa iimaliwa kondje yombaanga natango itaga taamba iimaliwa iipe, onkene ngele aalongithi yawo oya hala oku tula iimaliwa mombaanga dhawo oyena okuya meni lyombaanga.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka aantu haya longitha moonkalamwenyo dhawo dhakehe esiku. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhawo, yo taye yi pungula wo koombaanga dhayooloka, opo yeyi kutheko owala uuna yapumbwa oku kakonga iinima yimwe yina ongushu.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dha simana dhomonkalamwenyo yomuntu. Aantu ohaya longitha iimaliwa mokukonga oompumbwe dhawo ngaashi iikulya noothewa. Nokufuta wo iinima yilwe ya yooloka ye yi pumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Kakele komayakulo ngoka haga gandjwa kombaanga yoNedbank, ombaanga otayi nkunkilile aalongithi yawo opo ya kale ya kotoka yaa ningwe iihakanwa kaa kengeleli mboka ya hala okulya po iimaliwa yawo, oku pitila moongodhi.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja omayambidhidho kaalongithi yawo mboka ye na oohauto, opo ya kwashilipaleke oohauto dhawo dhi kale dha vula okufutilwa, opo nando odhi yonuke odhi na mpoka dhi ikolelela.

Uuna aantu ya mono oondjambi dhawo komailonga gawo hoka hayaka longa ohaya landa oompumbwe dhawo niinima ayihe mbyoka ya pumbwa momagumbo gawo nomoonkalamwenyo dhawo mwa kwatelwa iipundi ano omashofa ngoka haga kuutumba momagumbo gopashinanena.

Iimaliwa oyo yimwe yominima mbyoka aantu yapumbwa moonkalamwenyo dhawo. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbe dhawo dha yooloka. Aantu ohaya ka pungula iimaliwa yawo mbika koombanga.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi gandja ompito kaalongithi yawo opo yakuthe omikuli ndhoka taya vulu okulongitha okulanda omagumbo gawo ngoka ya hala. Naangoka ya kala aluhe yena omadhiladhilo ihe itaya vulu kugalanda oshoka kayena iimaliwa.

Uuna aantu ya futwa ondjambi dhawo kiilonga yawo hoka haya longo, ohaya tokola nduno okunka pungula iimaliwa yawo koombaanga. Koombaanga iimaliwa yawo ohayi kala ya gamenwa oshoka kapu na ngoka teyi kutya ko.

Moositola omo momahala moka aantu haya ka konga oompumbwe dhawo dhayooloka. Uuna aantu ya futwa oondjambi dhawo, ohaya kala ye na iimaliwa ya gwana nawa, yokukiikongela oompumbwe dhawo moositola, yo taye dhi futu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku konga oompumbwe dhawo dhayoloka dhoka taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo. Iimaliwa ohayi pungulwa moombanga opo yi kale ya gamenwa kaagameni, naamboka haya vulu oku kala yeyi kwatela nawa aakwashigwana.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja omayakulo gopashinanena kaalongithi yawo unene mboka yahala oku tunga omagumbo . Otayi gandja aayakuli mboka taya wilike mboka yahala omagumbo ,ta yeya longo nkene yena oku shi enda nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB otayi gandja ehogololo kaalongithi yawo, ya longithe uukalata okulanda oompumbwe dhawo opo yaa humbate iimaliwa pomake.

Aantu ngele yapewa oondjabi dhawo ohaya kalanda iinima yawo ya yooloka, mbyoka hayi monikitha nawa momagumbo gawo ngaashi uumeno mboka hawu kala muunima uushona wa kwatelwamo, opo aantu ya tseyike momagumbo gawo gakale taga monika nawa.

Omayakulo ngoka hagangandjwa kombanga yo Bank Widheok oga kwatelamo oku ga mena noku kwashilipaleka kutya alongithi yawo Iha pitilile oondando yontumba kukalata wawo una taya longitha iimaliwa yawo.

Iimaliwa ohayi longithwa kaantu oku konga ompumbwe dhawo dha yoloka ongashi omagadhi, oothewa , ohaye yi pungul kombanga kempungulilo dhawo yaningila komongula.